So n-ʒi matuuka yiɣirigu siteeshin guli matuuka yiɣirigu maa ni di paana ka o kpe n-chaŋ o niŋla sitrɛs ʒiya ka nɛma maa pali zaya o nyaanga nyɛla niriba gba ni zaya so yela liiga piɛlla ka niŋ noosmak ka so mi kuli che o zabiri zaɣ'waɣinli zaɣ'sabinli

Niribi m be matuuka yiɣirigu siteeshini n tɛha bɛ gɔrimi n nyala paɣa mini doninkurugu ka paɣa so za o nyaaŋa doo maa sola jinjam sabinli ka paɣa maa gbubi baagi sabinli ka so ye liiga orengi.

Niriba n mali suɣa n zaŋ lɛbi duri suɣa maa mi galisiya ka n yɛ ŋmana ni tam tɛɛbuli zuɣu paɣa mini o bia n zaya ka bia maa yuundi paɣi maa bii maa yiɛla liiga piɛlli ka o jinjam maa kuli daɣi paɣi maa yiɛla liiga wɔɣinnli ka di yɛ zaɣi zɛɛ.

Niriba n-chaŋ salima bɔbu ka bɛ be tankpaɣu puuni ka bɛ gburigi kom kom maa leela tankpaɣu kom ka niriba maa gahindi salima maa ka di wum shɛba niriba maa gari niriba pia.

Duu puuni ka tiivi tabiya tiivi shɛli din tabi dukpuni maa tabiya laatinima maa nyɛla dibaayɔbu ka kuɣu za duu maa sunsuuni ka duu maa puuni mali fulaawaasi ka mali kaboodi ka bukunima beni ni fulaawanima be shelvinima maa puuni.

India doo maanila loori kurili ka wuntaŋ maa nyaɣisi kpana o sani ka o nɛma maa daɣi ka so vuli bantabiga ʒi o nyaaŋa ka loori piɛlli mi za kpaŋ sa ka loorinima maa kurigimi ka o maani li.

Niribi n wari waa diɛma puuni paɣaba mini dabba dabba maa yela liiga sabila ka so jinjam dozim ka paɣabi maa shɛbi ye kentɛ Kala mini binshɛɣu shɛli din wari baamaaya maa ka luŋsinim maa be nyaagi maa mi n kpahiri luŋsi maa mi ka be wara.

Du viɛlli ka di mali kuɣu kamali dufiɛya ka di pa kuɣu maa zuɣu ka fulaawa za n baɣili ka picha firim beni ka kap beni takoro beni duu maa kala nyɛla zaɣpiɛlli laati yilimi.

Matuka siteeshin ka matuka yiɣirigu maa zaya ka soojanima zaya n-saasiri niriba o saasirila gbampiɛlli so o ni nini ni bi yirina ka o ye pilova buluu bilaaki ka so gbaya ka ye liiga sabinli ka niŋ beliti sabinli ka so jinjam biranwu.

Paɣaba n bɛ diɛma ni wori waa ka yɛ liiga dozim ka zaŋ bansi tu bi nuhuri ni ni cheeni nim n yili bi nyingoya ni ka niraba ʒɛ bi nyaanga so yɛla liiga piɛlli doo za bi nyaangi yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga vakaɣali ka bi piri namda sabila sabila ka zaŋ binyɛra tu bi naba ni

Niriba n yina kampɛɛn niŋbu bi suhupiɛlli yaɣaya ka bi gbubi bi filaak bɛɛra maa bini bi nuu puuni ka so wuɣi o fooni zuɣusaa ka so kpa ninkpara so yɛla liiga sabinli ka gbubi faan zuɣusaa ka si gba yɛ liiga sabinli ka kpa ninkpara sabinli.

Fulaawanima n-tam zuɣusaa ka laati nyaɣisiri duu maa puuni kuɣusi ayi zami tuhi taba kuɣu maa kama nyɛla biranwu ka laati maa kala nyɛ zaɣ'vakahili ka kuɣusi za nyaaŋa maa gba zaa yaha.

Niriba tamla laakum zuɣu chɛni dazɛti zuɣu ka wuntaŋ yɛlisiri na bi shɛba pili la bantabisi gbaŋ piɛlla mini gbaŋ sabila n bɛ dazɛti maa zuɣu shɛba yiɛla liiga piɛlla ka shɛba niŋ bi zabei zaɣi wɔɣila zaɣi sabila.

Daa dibu shee daa paɣaba n ʒi daani kohari binyɛra zaɣ yinga koharila sima naanzuwa ni ʒɛriʒɛri niɛma niɛma ka loori ʒɛ bi nyaanga ka doo bɛ di puuni

Niriba n-za matuka yiɣirigu dundoli ni ŋ-ŋmahiri so fotonima bɛ gbubila kameranima ka nyaɣi baajinima ka so za nyaaŋa maa ka niŋ noosi maaki ka so nɛma daɣi ka o za matuka yiɣirigu maa zuɣu maa shee ka shɛba vuli bantabisi.

Niriba n-niŋdi demonsitireshin bɛ mi nyɛla gbampiɛla gbampiɛla maa puuni so pilila kapu ka zaɣ'yiŋgi kpa ninkpara shɛba zabiri kalanima nyɛla zaɣ'sabinli ka shɛba kalanima nyɛ zaɣ'piɛla bɛ demonsiterashin binyɛhiri maa zuɣu zaɣ'yiŋgi nyɛla no soshalasi medisin.

Ŋarima bɛ kom ni ŋarima maa gari diba anu ka yiya bɛ di yɛanga ŋarima maa bɛla kom puuni ka zoli bɛ yiya maa gba zaa yɛanga ka tihi tam zoya maa zuɣu zoya maa kala maa yɛla zaɣi vakahali ka wuntaŋ maa nyɛɛ na.

Sooja nim n gbubi marafa nima n za loori tooni ka tankpaɣu maa yɛla tankpa sabinli loori maa yɛla loori kurili di rasiti rasiti mi yili bɛla loori maa yɛanga yili maa kala yɛla zaɣi dozim ka tii saya ka polli saya.

Doo mini o paɣa ni o bihi n ʒi gɔro zuɣu bihi maa nyɛla bibaata ka paɣa maa mali zabi waɣanli zaɣsabinli paɣa maa luɣuli n nye paɣa sani ni ʒini gaɣa lo ka doo maa mi luɣuli n nye doosani ʒini baɣili o.

Niriba n bɛ salima bɔbu shɛɛ kom maa gbarigi mi lɛɛ ko daɣiri paɣaba mini dabba n bɛ dinni n gahidi salima maa ka ambrɛla nim bɛ bi yɛanga tihi bɛ la bini gbahiri bini yara maa shɛli polo maa di yɛanga ka bihi mini paɣaba mini dabba zaa bɛ nimaani.

Aŋkara tiŋgbani m bo ŋɔ doo n za n ŋmaai foto o yela liiga dozim ka loorinima biɛ palli zuɣu chana ka giraanmiisanima biɛnbiɛni doo maa pirila namda sabinli ka nyaɣi woochi.

Loori nima n tabi taba zuɣu loori shɛli din pa zuɣusaa maa mala yɛla zaɣi dozim ka bi zaŋ zaɣi zɛɛ n kɔɣili kɔɣili li ka dim bɛ gbunni maa yɛ zaɣi zɛɛ zaɣi vakahali dabba ayi zay6kay ka yɛ liiga dozim ka piri namda sabila mini jinjam sabila.

Paɣa n-ʒi daa ni kɔhiri baajinima mini yari o kɔhirila cheeninima ni bansi baajinima maa zaɣ'yiŋgi kala nyɛla buluu ka whayiti kɔɣili li di mini zaɣ'dozim ka biranwunima tamtam nyaaŋa maa ka niriba maa be paɣiba maa nyaaŋa.

Loori n chani palli zuɣu ka shɛbi gɔli di nyaagi maa bikurili mini bibila bikurilimaa sola jesi jinjam zaɣsabinli ka ye liiga buluu ka yaagi o noli n kpa sipɛsi zaɣsabinli ninkpara sabinli ka bibilifu maa mi ŋmahi zani loori maa nyɛla yalo n buluu ka paasinjanima ʒi loori maa puuni.

du viɛlli ka laati nim ku nyɛ pili pili pili bɛ duu maa puuni ka laati nim maa shɛŋa nyɛla dizain nima kuɣusi bɛ duu kaa puuni ka sɛnta teebuli biɛni ka fulaawɛs biɛni ka picha firɛms biɛni ka kabood bɛ duu maa puuni

Di niŋla asibaasi ka wuntaŋa maa yina ka bihi gbibi bɛ nuhi chena ka mopila be bɛ nyaanga bibili zaɣa yinga maa yela liiga orinji o bi so jinjiɛm k zaɣa yinga so jinjiɛm ka gbibi doɣu ka zaɣa yinga so jinjiɛm sabinli ka ye liiga buluu ka girin koɣali li.